Kuqakatheke kakhulu ukuthi uhambe esibhedlela uyebona odokotela bekuhlabe bekuvikele imikhuhlane etshiyeneyo ukuze uphile impilo elungileyo.

Kuqakathekile ukuthi uhambe esibhedlela beyokuhlola bekukhangele ukuthi kuhamba njani emzimbeni wakho .Bekubhalele amaphilizi okuthenga efamasi kulokuthi uhambe wedwa.

Unesi ogqoke impahla eziyiwayithi. Isigulane esisembhedeni siphethe umntwana ezandleni.